Abakazi n'abashaija bashutami ahansi y'emitaka nibaguza ebintu harumu muhogo enyanya .

Oruguuto ruriho abantu baingi abamwe bari aha bigyere abandi bari aha gaari, abandi bari aha piki abandi bari omu motoka boona bari omu mukono ogwa buryo nana ogwa bumosho

Enyamaishwa nyingi ziri omwihamba. Omwihamba eryo, harimu emiti emiringwa hamwe n'emigufu. Enyamaiswa ezo ziri ahakurya obunyaasti.

Abantu bari aha nyanja baine obutimba hamwe n'eryato nibajuba ebyenyanja. Abantu abo bakaba bari aha nyanja egyo bari baingi.

Emotoka eri ahagati y'oruguuto, emotoka egyo ehikire ebintu nana ebintu byabo ebi barikugyenda nabyo aha mutwe gwayo emotoka egyo eri haihi na piki

Enju erikwenda kugwa eyombekyise amabaati hamwe ehomise itaaka eine ebyingi by'ekiti eri haihi nana emiti hamwe na n'entookye.

Abashaija babiri bakwitse enkoni bahekire enshaho barikutambura omu kishaka omu maizi omwe aine ekintu aha mutwe ekirikutuukura.

Omuti muringwa gwine amapapa. Omuti ogwo gukaba guri muringwa munonga kandi gwine ebitaagi byingi omu nshonda n'enshonda

Abakazi bashatu bakaba nibatambura omu kahanda karaingwa kari akayondorezi, abakazi aba bashatu, babiri bakaba bajwire gomesi omwe ajwire ekiteteeyi kiringwa.

Akaju kakafuha kombekiise ebinyaatsi akaju aka kombekiise eitaka hamwe nana oburaba aheeru hariyo edomora

Ekicuncu kikaba kishutami omwishwa, ekicuncu ekyo kikaba nikireebeka nk'ekyabaire kiine enjara, ekicuncu ekyo kikaba kishutami omu ihamba kiri kyonka, ekicuncu ekyo kikaba kihenzire enkokora